Nzvimbo inoratidza kunge dhorobha nezvinhu zvakangowanda wanda pane mudzimai akamonera zambia reyero neumwe arikufamba akapfeka siketi dema nehembe yepingi nemurume akapfeka zvese zvitema nebhutsu.

Nzvimbo inenge dhorobha, pane chivakwa chakavakwa zvakanaka. Panze pacho pakagadzirwa zvakanaka. Pane miti ine mashizha egiruni ne roni.

Miti miviri ine mashizha egirini, pasaidhi pacho pane zidombo zihombe, pasi pacho pane masora egirini.

Nzvimbo inenge dhorobha. Pane motokari dzakapaka ipapo netara. Musaidhi metara mune miti yakabhuruma zvepepo.

Miti yakasiyana siyana ine mashizha egirinhi. Yakasimwa muzvimagaba zvepurasitiki. Uri muchigaba chebhurawuni muremoni.

Mudhorobha mune motokari dzakapakwa dzinoshandiswa kutakurisa vanhu nezvivakwa zvakavakwa zvakanaka.

Panzvimbo pazvitoro nevanhu vakawanda nedzimotokari. Panemadzimai anenge ari parikutengeswa hembe dzebhero.

Nzvimbo inenge dhorobha pane zvivakwa zvakavakwa zvakanaka. Motokari dzakapaka nevanhu vari kufamba, nemiti ine mashizha egirinhi.

Shiri tsvuku kumusoro, iri dema kwese, yakamhara pauswa hwegirini.

Nzvimbo yekutengesera zvemusika zvakasiyana siyana. Pane mwana wechikoro akamira akabereka bhegi rwebhureki. Pamberi pake pane mbambaira dzakarongwa dziri kutengeswa.

Zvivakwa zvakawanda wanda paine miti ine mashizha egirinhi nemunhu mumwe chete ari kufamba asi nzvimbo iyi inoratidza kuti pachikoro.

Nzvimbo inorasirwa marara. Pane maBhodhoro neHuswa hwakaoma nemaPamba.

Chivakwa chine apusitezi chakapendwa newaiti ne bhurauni. Pasaidhi pacho pane rori nemurume ari kufamba.

Motokari nhatu dzakapaka pachitoro. Imwe yewhite dzimwe two ndedzesilver asi dzese dzinoshandisa pakutakurisa vanhu.

Maguru akabikwa akasanganiswa nematumbu ,ari mundiro yegomba ichena.

Jurahoro rakavakwa nezvidhina, pasaidhi pacho pane zvibhini zvitanhatu, zviviri zvebhuruu, zvina zve bhureki. Nemiti ine mashizha egirinhi.

Mudzimai akamira akapfeka mapushi ewaiti netirauzi rebhureki nehembe Ine mavara -mavara. Parutivi pake pane juraworo rakanyorwa-nyorwa rakapendwa newaiti. Mukati macho mune imba, mune tengi regirini rinogara mvura.

Dutavanhu riri mutara. Rine mavara eyero neredhi nebhurauni nebhureki.

Chivezwa chiripamadziro pane zvidhina. Chakasvibira. Pa (side) pacho pane chiruva chine mashizha egirinhi asi chaakuratidza kuti chave kuratidza kuti chave nemamwe mashizha ava kuda kuoma.

Nzvimbo inogona kushandiswa nevarimi kurima zvirimwa asi pane miti ine mashizha egirini zvakare.

Chikafu, mune raisi, nemakerotsi nezvimwe zvakaita girini nezvimwe zvakaita bhurauni zvakasiyana siyana. Zvese zviri mundiro imwe chete.

Chivakwa chiri mujuraho. Kunze kwacho pane musika. Rimwe divi kurikutengeswa chikafu rimwe divi kurikutengeswa hembe. Paine murume arikutarisa hembe.

Mudzimai akapfeka rokwe dema rineruvara ruchena kuzasi. Kumusoro rine makarazi akawanda anoratidza furegi yeZimbabwe.

Chitoro chakapendwa newaiti negirinhi, chinotengeswa mbeu dzevarimi. Panze pacho pakapaka motokari nevanhu varikufamba.

Fenzi. Paside pacho pane maruva ane mashizha ebhuruu negirini akabhuruma zvepingi.

Panzvimbo pane zvivakwa zvakavakwa nemapuranga zvisati zvaiswa denga pasaidhi pacho pane muti une mashizha egiririnhi.

Nzvimbo inoratidza kunge dhorobha pane zvivakwa zvakavakwa zvakareba. Nemotokari nevanhu vari kufamba mutara.

Denga rebhuruu rine makore machena. Pazasi pacho paine miti yakawanda-wanda yakareba.

Zvivezwa , zvimwe zve bhurauni ne zvimwe zvichena. Chichena chakaputiridzwa nemapurasitiki zvinoratidza kuti chitsva.

Vanhu vakapfeka nhumbi chena vechechi yechipositori, asi pane mudzimai mumwe chete akapfeka rokwe repingi nemakofini mana.

Maruva arimumagaba nemamwe asiri akajarwa pasi, asi ese ari egirini nemamwe akaoma.

Nzvimbo inenge dhorobha ine zvivakwa zvakavakwa zvakanaka, panze pacho pane motokari dzakapakwa ipapo.

Imba yakapfirirwa nehuswa nemwana nemudzimai vakamira pamusuo. Mudzimai uyu mapfekero ake anoratidza sekunge muroora.

Maruva ane mashizha akasiyana siyana. Amwe acho ane girinhi neyero. Amwe acho ane mashizha ebhuruu akabhuruma zvepingi.

Chechi inonamatira maMoziremu. Panze pacho, pane vanhu varikufamba, varume nevakadzi.

Mudhorobha mune mashopusi akawanda nevanhu vari kufamba, vamwe vakazembera chivakwa. Umwe mudzimai akazembera poo rakapendwa neyero iye akapfeka rokwe remeruni.

Pasango pane chidhireineji chinofamba nemvura. Pane masora egirinhi nemiti inoratidza kuti magamu.

Nzvimbo pane chivakwa chakavakwa nezvidhinha nemuti une mashizha egirinhi.

Nzvimbo inenge doro. Pane nhukwe dzegirinhi, nemubhanana uripo.

Bhiridhingi yegirinhi. Pasaidhi pacho pane marata ari pasi nemapuranga ari pasi neimwe bhiridhingi isina kupendwa. Pairi paine masaga nematayi neraini rehembe dzakayanikwa.

Musika uri kutengeswa heti dzakasiyana siyana nemasokisi amwe e waiti neamwe enevhi.

Zvidhinha zvekuvakisa. Zvimwe zvakatsemuka zvimwe zvisina. Pazviri pane chisora chine mashizha egirinhi.

Nzvimbo inogona kutambirwa bhora, pane masora egirini nemiti ine mashizha egirini.

Shumba dzitatu dziri musango. Padziri pane huswa hwakaoma.

Nzvimbo yakagadzirwa zvakanaka. Kune rimwe divi kune jurahoro. Kune rimwe divi kwakaiswa masimbi anema bhagirabhaazi. Pakati pacho panemamwe masimbi matatu. Nechimuti chegirinhi.

Panzvimbo pane madzimai varikufamba vamwe varikutengesa. Pane mumwe mudzimai akapfeka heti yebhurauni nebhurauzi reyero akasunga zambiya. Arikutengesa mafuta, nemukaka nesefi nezvimwewo zvakawanda.

Nzvimbo inenge dhorobha, ine zvitoro zvakavakwa zvakanaka, pamberi pacho pane dutavanhu remeruni

Musango mune mhuka nemiti ine mashizha egirini neuswa hwakaoma nehumwe hwegirini.

Nzvimbo inenge dhorobha pane vanhu vamwe varikufamba vamwe vakamira. Pane madzimayi arikufamba ane heti ye waiti.

Tara yakagadzirwa zvakanaka inofamba motokari . Kune rimwe divi retara kune ma saini post akawanda, nenzvimbo yakagadzirwa zvakanaka ine maruva e girinhi ne tsangadzi ye girinhi.

Imba yakapendwa nepichi nemeruni yakaiswa ma(tiles) pamusoro. Pamusoro pacho paine (geyser). Pasi pacho pakarongererwa zvidhina.

Dzimba dzakapendwa ne waiti pane murume arikufamba akabereka Sechero kumusana anerimwe bhegi ravakabata mumaoko.

Nzvimbo panoratidza kuti pamashopusi pane vanhu vakawanda wanda. Pane murume akapfeka zvichena kumusoro netirauzi dema akabata chinhu chaari kupusha chemeruni.

Tara muma saidhi macho mune miti ine mashizha egirini, kune rimwe divi kune juraworo nemiti yakabhuruma kumusoro zvepepo.